dbbboondubbate ineemmoti mitte uurriisha mitto loo loosanafe heedheenna gumul tukkinni mereeroho womaashu ajiinsaro konna womaashsha afi'rate yite tenne boondubba woy luukka qixxeessite hira daandiitanno hattee qixxeessitino luukka aana sumuumme heedhanno tenne luukka boondubbate yinann

baankete apilikeeshshini baankete apilikeeshshiineeti yeneemmoti baankennita hedose reqecci assite amaddinote tini hedoseno maatiinumma ikkiro baankennita mixose baankennih loosose baanke maa assitannoro baankewiinni maa afi'neemmoro baankete daga mayihoro uyitannoro tenne kultannoo gete

baanketenna gutuma amara yineemmohu daga womaahshaansa suuqidhanno bae ikkanna tenne baseti horose maateyinummaikkiro daga angansa batinye womaashsha amadatenni roore baanketenna woy gutuma amarira suuqidhuro dancha ikkannu gede massiti suuqidhanno baseeti

inshuuraansite hineemmoti horo uyitara woy dagate kaa'lo uuri dara uurrittino uurrinsha ikkitanna tini uurrinshate hineemmoti maya kaa'lo uyitanno yilumma ikkiro labishshaho mittu kaameela hodano iilli taira dandiitaw kaameeli'ya manna ganara danda annona manna ganea ikkiroh kaa'litinetenni hedano ane aaninni hoola dandiitinanni yiiro kunne kaa'lo uyitara dandiitanno

akisoonete dikkua akisoonete dikkubba yineemmoti wolericho dikki'neemmo dikkuwa di ikkitino ma dikki'neemmo dikkuwaati yinumma ikkiro mitte uurrinsha sumuumme borreessite tenne sumuumme massite hirtanno baseeti

dddmininna biirote uduunni daddalaano yineemmoti wole daddaloonowiinni baxxitinota ikkitanna badannonsa qorkaati maati ya yinumma ikkiro wole uduunnicho bapaxxino uduunnicho ikkikkinni mini giddo horoonsi'neemmohanna biirote giddo horoonsi'neemmo uduunnicho calla daddalxannonna hirtanno daddalaanooti

kaameela hirranni base mittu manchu kaameela hidhatti hasi'riro wole base ha'ranni shetikkinni tenne doorantino basira woy kaameela hirranni basi'ra leelle kaameela hirannuhu hattuno kaameelasi wole base haa're ha'rikkinni hattee doorantino basira leelte lamunku sumuu metenni baaxooshshe baatte kaameela soorridhanno baseeti

gobbayidhi daddale biironna woxu soorro koske gobbaadhi daddale yineemmowoyite mitti daga mitte baphaxxitino dannira noo daga ledo loossanno daddalu xaa doossheeti woxu soorro koske yineemmoti baphaxxinoha baphaxxino gobba woxe soorrate horo wuyitanno kosquwaati

burwoxebura woxeexi yineemmohu anganke noo woxe ikkanna konne anganke noo womaashsha mittoricho hidha hasi'nummoro wo lewa ha'nummokkinni angankira noo womaashsha uyine hakkoye hasi'noommo uluunnicho adhineemmoha hakkoye uyineemmo birra bura woxeexi yineemmo

dijibtooshdijiitaale baatooshi hayo yinee moite mittu manchi xaadikkinni albunni xaadikkinni mittoricho hasi'rinoricho hasi'rino manchiyiinni buphete aanaanni xaadhe hakkoe uduunnicho adhe baatooshshesi gumulanno dooggaati

mininna biirote udiinni daddalaaga tini daddalaano daddaltannohu mininna biirote uduunne callaati mini uduunneeti yineemmo woyite mini giddo horoonsi'nanniha ikkanna hattono biirote udiinneeti yineemmo woyite biirote giddo horoonsi'nanniha lawishshaho ofollinanni base kompuutere kompuuterennita shiwonna hatto bapaxxinore ikkanno

jsdijiitaale baatooshi hayyo yineemmoti lamu manchi sumuumme kalaqquro hattee sumuummera mimmitu ledo xaaddukkinni xeertote heedhe hattee sumuumme gumultanno dooggaati

dondoeirhiqeadonna adote sirchi suuqe yine muueete doorantinonna bapaxxino garinni horo afidhanno garinni kittose babbaxxitino xaggahurre hirranni baseeti

boondumbaxe yineemmo weyixe liqoowa madino woraqata ikkanna konne liqoowa madino woraqata qixxeessineemmohu kayinni mitto looso loonsanni hie'ne wolqa hoongummuro konne worqata hasiisanno manniranna hasi'ranno mannira konne worqata hirri birra afi'neemmo hakkuyi mannira kayinni kunni gedensaanni hasiisanno qallolende uyineemmo garaati

agunna sagalete mine yineemmo woyite lamunku horo aannoti mitte ikkituro tini horonsano eote buicho ikkituro agoho yineemmohu shaqqaxu aginna kaajjadoh yineemmo agatto heedhanno sagalete yineemmoti kayinni baalunku manni itannote yaate

gate dagate afaansha shiqishate yineemmo woyite dhaga mixo looso loosidhara woy loosidhara mixofu shite noorirati loosidhanno gede assate wokkaajjishatenna jawaachishate yine uyineemmoricho afaansha shiqishatee yine

akisoonete dikkubbati yineemmoti wolere babbaxxino uduunnichu hirreemmo dikko di'ikkitino tini dikko maa hirreemmote yinumma ikkiro luukete aana ikkitinota sumuumme borreessine tini sumuummeno mitto looso loonsa hee'nommuna kunni loosira beeqqaancho ikkattona yine hirreemmo dikko akisoonete dikkubbaati yinemmo

adonna adote sirchi suuqe adonna adote sirchi suuqe yineemo woyite ado mitto danano ikki turo sirchuwase babbaxxitara dandiitanno togono yineemo woyite bapaxxitinore giddose horo aannoricho worre kiddose noota bapaxxitino danida'muulla heedhera dandiitannota tenne dha'muulla shitannota xagga horoonsi'ne injaanno garinni shiqiinshanni baseeo

kaameela hiriranni base kaameela hirranni baseeti ineemmoti doorantino base kaameela calla hirirannit ikkitanna kaameela hirannohuno tenne basi'ra leelle kaameela hidhannohuno hattee basi'ra leelte kaameela hasidhino garinni ku'u kaameela oyinna quuwoma hisinni soorridhanno baseeti

dijiitaale baatooshi hayyo dijiitaale baatooshi hayyo yineemmoti mitto baatooshshe baatate hasi'ne woy mittoricho hidhate hasi'ne lekkatenni ha'nanni woy hodhishahu baatooshshe baaxxinanni qarrammummokkinni tekinoo lojubbate yinannita horoonsi'ne baatooshshe woy hidhate hiransho gumulleemmo gumulo ga'raati

dikko suermretenn botukedikko supermarkeettenna botu kete yineemmo mereero lowo badooshshino hoogaa ikkiro dikkote yineemmoti tu uuchu daniha bushano danchano biifaahano baxisannohano giwisanno uduunnichon afi'neemo baseeti supermaarkeettenna botukkete yineemmot kayinni dooramino uduunne dooramino manni uddi'rannoha hirranni basubbaati

moobali baankete suuqubba moobaili baankete suuqubba yineemmoti hiittoote yayinumma ikkiro dagga uduunnichono ikko babbaxxinore hidhite bura woxe angansa amaddukkinni tenne moobaili baanke horoonsi'ratenni hidhitino uduunnichira baatooshshe baattanno garaati

gobbaari daddalibiironna woxu sooro koske gobbaari daddali biiro yineemo oyite kumitte gobba babbaxitino gobba ledo daddallu loo loossara dandieta kunne daddallo loossanno woyite sumuumme hasiissannonsa woxu soorro koske yineemo woyite kayinni hatti xaaddino gobbuwa lamenti sumuu assannonsa garinni woxensati ie e ledo soorridhanno hayyohoo

boondubba boondubbate yineemmoti liqowa madino woraqataati konne woraqata qixxeessi manchi kayinni asalaancho ikkanna konne woraqata qixxeessinoonniha hidhi manchi kayinni womaashshu anna ikkanno yinanni konne womaashsha yinoonni barrinna yinoonni yannanni qola hasiissannosi

hirann hidhhiranna hidha yineemmohu dikkuti yineemmoh mereero lowo badooshshino hoogaekkirotti hiranna hidhate mereersha yineemohoote mitto utuunnichiho utuunnichinni soori'nanni base woy utuunniche womaashshunni soorri'nanni baseeti yaate

ishrnseinshuuraansi ti ineemmoti uurrinsha ikkitanna tini uurrinsha uurritinoh qaru kurkaati dagati horo uyita mayi horo uyitanno yinumma ikkiro lawisshaho mittu manchi reyomma ikkiro konne richu asatto iyya ikkiro hakkoyi loosu assatti looso loosannireeti

gopairi daddali biironna woxu soorro koosike gophayi'ri daddali biirootiineemmoti daga bapaxxitino dhaga ledo daddalu xaadooshshi assiter dandiita daddalu xaadooshshi assite daddalunniricho hasaapanno base goparhi daddali biirootiinanni woxu soorro kooske tiinemoyete sumuu assannonsa garinni womaashshaansa sumuu yitino garira soorridhanno baseeti